daga mitte kalqe giddo heedhannota ikkitanna maatete yineemmoti mitte akkawaawe mittu ollii mittu qachi giddo gamba yite mitto mine heedhannota heedhannota xawissanno misileeti,